Yikpoŋ kpoŋ la a are, kyɛ ka nempeɛl yoŋ a meŋ are. Ba zaa yɛrɛɛ tontoŋ kaayaa. Kaŋ yɛrɛɛ kparedoɔ, ka ba kyɛlɛɛ meŋ zaa yɛre kparezɛvaare zɛvaare. Ba zaa meŋ eŋɛɛ toŋ toŋ zupile.

Bondirii biŋ, ka mine waa zeɛ ka vaare dɔgle a Bondirii zu. Ka Gyɛnle a dɔgle be, ka taaleɛ meŋ a dɔgle be. Kyɛ ka nɛma meŋ a dɔgle be a paale.

Noba bata la yɛr kpar wogr, a vɔgle zupilee. Ka kuruu a zagla ka ba nyɔge a kuruu a taa. Ba zaa yɛrɛɛ kpardoor kyɛ nyɔge a kuruu, ka wɔɔyɛ a gaŋ t.

Noba la be bɔle ŋmɛ zie ba mine zeŋɛɛ yeŋeŋ ka ba mine meŋbe a poɔŋ. A zie poe ziiri ayi. Ba yɛrɛɛ kpare peɛle ba mine bee lambori ka ba mine meŋ be a lambori kaŋ.

Bibiiri la zeŋ yaga yaga lԑ. Ba zeŋԑԑ dԑre zu ka bͻtͻre biŋ ba niŋeŋ Kyԑ ka ba zeŋ leԑrԑ kaara taa.